Pethimbo lyokwenye shaashi ohaku kala kwakukuta unene shaashi omvula itayi loko omiti ohadhi kanitha omafo gadho ohaga guko opo dhivule okukwata nawa omeya gadho

Momahala unene ngono haku tiwa oohotela ohamu adhika oombete nosho wo iipundi mbyono yoshinanena haku tiwa omatyofa. Ngele owa kuutumba ko kiipundi huno, oto kala wu uvite uuntsa nuunambano.

Aantu mbono ye hole uunamapya nuuniimuna, unene mbono haya munu oondjuhwa, oondjuhwa dhawo ndhono hadhi vala omayi ihadhi kala dhi li mevi, ashike ohadhi kala dha ningilwa oolaka mpono hadhi kala dhi li. Uuna dha vala omayi ihaga gwile pevi, ihe ohaga gwile mpoka omuntu ta vulu oku ga kutha po.

Uuna omuntu a hala okukwata oohi oshiti shono hashi kala sha mangelwa konete ohashi kala oshile, opo shi vule wo okuya kohi yomeya shi kwate oohi, unene tuu ndhono oonene.

Uuna omuntu takwata oohi okuna okukala azala iikutu mbyoka yagamena olutu lwe oshoka oohi odhina omakwega ngoka haya vulu okutsa omuntu eta mono oshiponga. Onkene aanafalama oya pumbwa okutsuwa omukumo opo yakale aluhe yiigamena.

Aanafaalama mbono yena ehalo nohokwe yokukala taa munu oohi, oya pumbwa okulongwa kutya muundama wawo mono naa kale haya yogo mo nothewa uuna oohi dha koka taye dhi kutha mo, manga inaaya tula mo oohi dhimwe omwa pumbwa okuyogwa nothewa opo mu ze oongaga dhaa kwate oohi.

Aanafaalama oyendji ohaya tekula oohi dhoku palutha aanegumbo yawo noshowo aantu yopomudhingoloko, yamwe ohaya landitha woo opo yamone oshimaliwa shoku futa oompumbwe dhawo.

Aantu mbono haya kunu iimeno yaka landithe ohaye yikunine muunayilona, ohaye yi kunine muunayilona opo shikale oshipu kwaangoka teke yi landa po ota tete owala onayilona ndjika tafulu oshilambo opo oshimeno she shitsame nawa.

Moondundu ohamu kala mu na iimeno oyindji, oshoka ihamu lokwa lela. Ohamu kala ashike mu na uumeno uushona mbono hawu vulu lela oku hupa kokuma kwakukuta nokaaku na omvula lela.

Okutotapo okandama koye koohi oshinima oshiwanawa noonkondo, oshoka una oohi dhika dha koko nodha kala tadhi vala nawa, ito kala to ka landa oshivelelwa kehe esiku, ngoye oto vulu wo okudhi landitha wu imonene iisimpo yoye.

Iinamwenyo mbyono hayi adhika mEtosha lya Namibia ngaashi oonduli, ohadhi nana aatalelipo, nokomukalo nguno ohadhi eta iiyemo moshilongo, oshoka aantu mbono yaza kondje yiilongo oyena okufuta tango opo ya ethwe, ya mone iinamwenyo mbika.

Uuna omuntu ena okandama ke koohi, onawa ngele ta kala ta tala kutya oohi dhe paife odhi thike peni oshoka oohi ngele odha kokoloka shinene, nena itadhi ka kala we oombwaanawa.

MoNamibia ohamu dhanwa oshituthi hashi dhanwa uunene kehe komvula, shono hashi kala kOmbalantu. Oshituthi shino oshituthi sholufuko hono haku falwa aakadhona opo yakafukikwe, aakadhona mbono inaya kundwa nale.

Omukulu gonale okwa tile: "Waa kambadhala ku sindi, ngoye waa umba umba ku li omutse gokadhila," onkene aanafaalama oye ya po nomikalo odhindji dha nkene ye na okukaleka iikunino yawo inaya sa po komutenya. Onkene ohaya kutha ominino nenge oonayilona ndhono haya tsu oombululu, opo ya vule okukala taye dhi longitha okutekela iimeno yawo.

Mongaashingeyi uuyuni sho wahumu komeho kehe shimwe nasho osha huma komeho aanafaalama mongaashingeyi ihaya longo we nuudhigu uuna taya tekele iikunino yawo, ihe oya etapo omukalo ngoka gominino hadhi kala dha endithwa moshikunino. Ominino ndhino ohadhi kala dhimwe uumunino wa uka mombanda mbono hawu kala tawu shashamine omeya piimeno.

Oohi odha pumbwa okukala dhili momeya gayela opo dha kwatwe komikithi oshika oohi ngele odha kwatwa komikithi oshili sha nika oshiponga kaantu mboka aye kedhi lya nyo otaya vulu ya kwatwe komikithi.

Miiyimati yimwe yomuyo ngaashi uustolobeli ohamu vulu oku longwa nenge oku ndulukwa iinima ya yooloka. Omatete gamwe ngono haku tiwa o inistenta ohaga vulu oku ndulukwa miinima mbyo.

Ope na aantu yamwe mboka ya shitwa ye hole oku enda unene tuu moombuga. Ohaya ende nee taya talatala kutya mombuga omu na shike lela nokohi yomamanya hono oku na shike. Omamanya oga shitwa ngiini.

Iimeno oya simana noonkondo onkene aantu oyendji oyehoe pomahala gawo nande pomagumbo gawo puna omiti oshoka ohadhi gandja ombepo ombwanawa ndyono hatu fudhile mo.

Omilunga odha simana nonkondo oshoka kehe shono shili kolunga ohashi longithwa, komilunga ohakuzi omapokolo ngono aantu haya longitha okuninga omankolo ngawo, oha ku zi wo oombale dhono omeme haya longitha oku tunga ontungwa, komilunga oha ku zi omapundi mbyono aantu hakutumba ohakuzi wo omalunga ngono aantu halanditha yamone iimaliwa.

Aantu oya ndulukapo oonete dhono haya longitha oku kwata oohi. Oonete dhino odhina uumbululu uushona opo una dha kwata uuhi mbuno uushushuka otawu vulu oku pitamo wo wu shune momeya wu ka koke nawa.

Uuna omeya ga kaka ohaga tameke taga ningi iinima iizizi kombanda inkene oshili sha simana opo aanafalama mbono haya munu oohi ya kaleke omeya gawo gayela opo oohi dhawo dhikale dhina uundjolowele.

Aantu mbono yena ohokwe mokukutha ombinga muunafaalama nuunimuna, oha ya ningi uundama hono haya mangele oothayila. Oothayila dhino ohadhi kelele omeya kaga pwinemo mbala.

Pomahala gamwe ngaashi koSwakop ngele owayi po pehala mpono ito hala wutye ito zi po we, oshoka omahala ngano uunene tu ngono geli kooha dhefuta ohaga kala gatungwa nawa gena uumuti nosho wo uupundi mbono aataleli nenge mbono yahala okutala efuta taya vulu okukuutumba.

MoNamibia komahala hono hakutiwa okuushimba ohaku adhika omamanya ngono hakutiwa oondundu osho wo omiti omishuushuka oshoka komahala hono ihakulokwa lela, ihakumono omvula yagwana opo iimeno yikale nomwenyo ethimbo ele.

Momashina mono hamu vulu okukunwa iimeno ngaashi, oonyanga ohamu kala muna nale uuyelele wagwana nawa ngaashi, oonte dhetango opo iimeno mbino yikoke na2a yoyi kale yina uundjolowele.

Iimeno nayo wo oyi na omikithi dhimwe hadhi yi kwata. Onkene aanafalama yamwe mbono ye na iikunino yiimeno oya pumbwa okukala taya konakona kutya iimeno mbino oyi na omafo ga tya ngiini, oshoka ohashi vulika uuna yi na omafo nande omashunga ya kwatwa komukithi gontumba.

Oondundu odhi li dha simana wo keliko lyoshilongo shetu shaNamibia, oshoka aatalelipo sho taye ya moshilongo shetu ya tale oondundu ohaya futu iimaliwa. Niimaliwa mbino ohayi yi moshiketha shepangelo mbyono hayi ka kwathela aakulupe nosho wo aanuulema mbono haya pewa openzela nosho wo okutunga iipangelo noosikola.

Aanafaalama mboka yena uundama woohi oya pumbwa okuninga omapekaapeko ngele opuna omiti dhono taya vulu oku tula omeya, dhi dhipage mo oombahiteli ndhono dhili momeya, ihe omiti dhino nadhi kale inaadhi nika oshiponga koohi.

Opena aantu mboka yena oofalama dhawo dhuundombo. Nuundombo mbuno uuna wa adha oku liwa ohaye wu likola ko ye kewu landithe koositola noshowo koofabulika ndhono hadhi ningi omeya giiyimati goku nuwa.

Aantu mbono haya munu oohi uuna ya ndhindhilike kutya oohi dhawo odha koka ohaya kutha mo omeya gamwe muundama, opo ga vule oku kala mo omashona, yo ya vule oku kwata oohi, ye kedhi landithe, ya mone iiyemo.

Ondjamba oshinamwenyo oshinene oshinamwenyo shino shina oshipa oshikukutu nomakutsi omanene oshina omkutsi ngono hashi longitha okulya nokunwa omeya tashi tula mokana kwasho.

Iikwamboga oya simana noonkondo kaantu oshoka oyina oovitamin dhoka dha pumbiwa molutu. Aantu mbono yena ombinzi yalonda ohaya kumagidhwa opo ya kale taya li iikwamboga yi vule oku hwepopaleka noku shunitha pevi ombinzi yawo.

Komahala hono ku na oondundu ohaku kala kuuwanawa, onkene uunona wosikola ohawu vulu okupulwa wu fute iimaliwa yondando yontumba wu ka talele po omahala nga.

Aantu mboka haya hingi omambakumbaku oomba ye na uunongo kutya embakumbaku oha li hingwa ngiini. Oshoka, ope na aantu yamwe yeshi ashike oku hinga oohauto, ihe kayeshi kutya omambakumbaku otaye ga hingi ngiini. Onkene ngele okwe ke li hinga, ohashi peya eke li dhenge miiti.

Omagumbo ogendji gAawambo mbono muna oongombe, oongombe dhino ohaye dhi tete komakutsi opo ya dhidhilike kutya oongombe dhino odha ngandi, ohaye dhi tula wo uupapa wuna onomola yamwene goongombe.

Una omuntu ena ofaalama yoondjuhwa ina pumbwa lela okudhi kaleka pehala limwe odhindji oshoka itadhi kala tadhi mono ombepo ya gwana nawa, yo niikulya ohashi vulika a kale ineyi gwanithapo. Onkene oshili oshiwanawa akale tedhi landithapo aluhe.

Aanafaalama mboka haya munu oohi oya pumbwa oku kunkililwa opo uundama wawo wu kale wu li pehala mpoka pwa yela. Kokutya kooha dhuundama wawo woohi naku kale kwa henyagwa omwiidhi opo iikookoloki kaayi ye mo momeya yi ka lye mo oohi.

Aantu oyendji mbono yena oofalama dhoku kuna iikwamboga, manga ina tameka oku kuna tango okuna oku tula mo omuti mevi lye ndjoka ta kunu. Opo ku dhipagwe mo iipuka, ayihe mbyoka hayi vulu okulya iikwamboga.

Komahala ngono ganika uushimba ohaku adhika oondundu, oondundu dhino ohadhi kala pomamanya omanene, omamanya ngano aantu ohaya vulu okukegakuthako ndele tayegahongo nawa yavule okukegatula nande opuungwena womagumbo gawo pukale tapumonika nawa.

Osha simana oku kaleka ehala lya yela oshoka uuna omuntu a kaleka ehala lye lya yela omadhiladhilo ohaga kala geli pehala niilikama ngaashi omayoka ohayi kala kokule uuna omwiidhi gwa tetwa po.

Oondunda ndhoka dhoomwiidhi odhali ashike unene hadhi kala momagumbo goshiwambo, ndhoka kwali hadhi kumbwa mooha e tayi dhikwa niiti, nenge ya tungwa noondhopi dha ningwa neloya. Uuyuni sho wa humu komeho opuna oomwiidhi dhimwe oonkunkutu, hadhi tungithwa oondunda ndhoka haku tiwa oolodja mooha tadhi tungwa noosamende, e tadhi tulwa omakende.

Opena aantu yamwe mboka yeli komavi omawinayi ngono ihaga vulu oku kunwa iimeno. Onkene aanafalama nenge aanongononi oyeyapo nomikalo dhimwe dhono aanafalama taya vulu oku longitha opo ya kune iimeno, ngashi ta yeyi kunu momashina nosho tuu.

Momagumbo getu goshiwambo, oondjuhwa ha uunene hadhi kala dhatulwa koshikuku uunene tu pethimbo lyokwenye. Ohadhi kala ashike dheegululwa ko opo dhikiinyangele dhodhene, dho tadhi tulilwa ashike uupokopoko mboka wuuna iikulya nosho wo omeya powala mpo dho tadhiya dhilye dhodhene.

Koondjuhwa ohaku zi iinima oyindji. Shimwe shomwaa mbyono hashi koondjuhwa omalwenya. Monale ka kwa li ku na oondjembo nonkene aamati oya li haya longitha oondayi, opo ya yahe uudhila. Omalwenya goondjuhwa ogo ya li haya tula koondayi dhawo hoka, opo dhi kale tadhi yaha nawa.

Monalenale okwali kuna omithitu ominene ihe uuyuni sho tawu ende tawu humu komeho, aantu oya tameke taya tete po omiti opo yatunge po omalukalwa gawo nosho wo okulonga iipalutha yawo.

Oongombe odhasimana noonkondo uunene tu kaawambo oshoka uuna aantu yamana okuteyamo iilikolomwa yawo mepya, ohamu kala iihenguti nosho wo iiyagaya yomakunde osho wo oontanga onkene iinamwenyo ngaashi oongombe ohadhi li mo iinima mbino opo shiningile oshipu uuna aantu taya kapulula ishewe, itamu kala muna iiyagaya oyindji.

MEtosha omuna ehala mono puna omeya, opo nee hapu kanwa iinamwenyo oyindji ayishe konyala yomEtosha onkene ngele aatalelipo ya hala okumona lela iinamwenyo oyindji opo haya yi pehala mpoka.

Aantu mbono haya zi kondje yiilongo, ohaye ya MoNamibia, tayeende moondundu opo ya tale kutya eshito olyili ngiini. Ohaya kala taya thaaneke omathano opo ya vule wo yaka lombwele aantu yokiilongo yawo kutya moNamibia omu na uunshitwe uuwanawa shili.

Aanafaalama mboka yena uundama womeya oya pumbwa lela oku kaleka lmeya ngaka gena uundjolowele oshoka oohi ngele odhakala momeya ga kaka otadhi kakala dha nika oshiponga kaantu mboka ta yekedhi lya.

Omafa ngono haga gu komiti unene tu omisati, aantu mbono kayena iimuna yoku ya etele uuhoho momagumbo otaya vulu oku kuthapo omafo ngaka tayega fulile iilambo ye ga fumbika, opo ga lokelwemo komvula go ga ninge uuhoho ya ka tule momapya gawo.

Iikwamawawa ngaashi oonkanga ohadhi kala tadhi sile uunkangona wadho oshimpwiyu sigo wakoko tawu vulu okukiinyangela wowene. Ohadhi kala ne tadhi hadhele uunimwena wadho iikulya ngaashi iilya nenge uukwapuka moshiheke.

Ngele omuntu owuli pehala pwayela nawa omwenyo nomadhiladhilo ohaga kala guli pehala ,onkene aantu oyendji oyehole oku opaleka omalukalwa opo gakale gayela yo yavule okukala ya manguluka yi ikeelele kiilikama .

Una aantu taya ka talelepo mEtosha, ihayayi ashike taya ende koompadhi oshoka omuna iinamwenyo mbyono ya nika oshiponga ngashi oonkoshi, dhono hadhi li ashike onyama, adhi vulu wo okulya naantu, onkene ohaya yimo niiyenditho mbyono taya vulu oku monenamo nawa iinamwenyo.

Oongala odhaa simana noonkondo oshoka omagadhi ngono haga ishashwa kaantu oga ndulukwapo moongala. Ohaye dhi landitha komahangàno ngono haga nduluka omagadhi.

Momagumbo gAawambo opo aantu ya hogolole ondjuhwa ndjono tayi ningi ekondombolo ohaya tala konyaga. Onyaga oshinima oshitiligane shili pomutse gondjuhwa ngele oya mono kutya oyina onyaga ombwanawa nena oyo tayi hogololwa yi ninge ekondombolo.

Opena oodhila dhimwe dhono hadhi adhika ashike momeya oshoka ohadhi li iinima mbyono hayi kala momeya. Oodhila dhino odhina omilungu omile opo dhi vule okushomona nawa shoka dha mono momeya.

Kiilongo yimwe kakuna evi ewanawa noku kuna iimeno, onkene aantu ohaya longitha omashina ga yoolokathana ngono gena iipumbiwa ayihe mbyono ya pumbiwa koshimeno opo shi koke, ya kunemo iimeno yawo.

Iikunino oyasimana uunene moshilongo shetu molwashono ohayi gandja wo oompito dhiilonga, aanasikola mbono nenge aagundjuka mbono yiilongela uunamapya nuuniimuna ndele kayewete iilonga ngaashi mepangelo, otaya vulu okuya komahangano gopawumwene gaamboka yena iikunino.

Uudhila owuli pamaludhi ogendji. Ookuku yonale oyali ya koneke nenge yadhidhilike omawi guudhila owundji. Kutya opuna okadhila hono haku tiwa onamushila nokeengula. Tashi hala kutya ngele owu uvu taka lili nena okwasha.

Opena omahala ngono haga landitha omambo ga yoolokathana. Omambo ngano ohaga kala gokulesha uuna omuntu wa mono kutya owasa uuza oto vulu ashike okuyako wukalande embo lyoye nenge wuli hehele ngoye wuli gule ngele wa mana.

Omambakumbaku ngele ga teka ohaga falwa koongalashe. Koongalshe hono okuna aantu mboka hi ilongela oku pangela iinima ya yooloka ngaashi omambakumbaku oshowo oohauto.

Aanafalama yoohi naya koneke kutya uuna taya munu oohi, inaya pumbwa oku tula oohi kadhishi dholudhi lumwe momeya gamwe. Oohi nadhi kale mundama wayooloka, sha ikwatelela komaludhi gawo.

Iimeno mbyono hayadhika mombunga iimeno ashike mbyoka kayina omafo peha lyomafo ohayikala yina omano shino ohashi gamene opo kayikanithe omeya ogendji oshoka mombunga omwa kukuta nonkondo

MEtosha opuna omandhindhiliko gamwe ngoka taga keelele aakwashigwana nenge aataleli po kutya naya kale miiyenditho yawo, yo inaya kankameka oohauto dhawo pehala mpono, yo inaya kakeka po wo, oshoka ohashi vulika hapu kala puna iinamwenyo mbyono ya nika oshiponga.

Aanafaalama mbono yena iikunino oya pumbwa oku okoneka kutya evi lyawo ndona yena okukuna iimeno yawo, olina uuhoho wa gwana lyo inali kala lina omamanya oshoka omamanya otaga vulu oku imba omandhi kaadhi taandele nawa dhu uka mevi

Aawambo oyendji mbono haya munu oongombe, uuna yadhidhilike kutya moongombe dhawo omuna yimwe ndjoka hayi nuka omankolo gaantu nohayi kayonagula omapya gaantu, ohayi tulwa ongodhi mothingo opo yikanape yapandekwa, nelalakano opo kayi ye kokule yo kayi kayonagule omapya gaantu.

Monale aantu okwali ashike hayayi yaka mbwinde moondama nomomilonga ashike mongaashi ngeyi opuna uundama mboka wandulukwapo woshinanena ano omuntu tavulu okutula omeya opo aka mbwinde uuna uvite uupyu.

Aantu mbono haya muna oondjuhwa, ohaya kala ye na uupokopoko mono ya tula mo iikulya nomeya ngono haga nuwa koondjuhwa dhawo, oshoka oondjuhwa odha pumbwa iikulya ya gwana nomeya ga gwana opo dhi kale dhi na uundjolowele.

Evi olya simana noonkondo oshoka mevi omo aantu hatu kunu iimeno yetu mbyoka yomomapya nosho wo iiyimati. Omavi gamwe ngaashi ngono ge li po ogendji ohaga vulu okukuthwa po kaantu mboka taya ka tunga omagumbo gawo nenge oombelewa dhontumba.

Aanafaalama ngele shu uka pehulilo lyomvula ohaya hendemo iihenguti mepya noshowo omathinde e tayeyi fikepo, shino oha shi ya ningile oshipu uuna embakumbaku taliya lipulule otali longo nuudhigu.

Iikwamboga oyo yimwe yomiimeno mbyoka ihayi koko monkalo yombepo kehe unene pokwenye. Aanafalama ohaya dhike oonete taya kunu iimeno yawo, opo kayi pye po koonte dhetango. Ohaya kala nokuyitekela nohayi koko nawa.

Moondundu ihamu kala muna iimeno oyindji oshoka iimeno mbino kayina kutya otayi piti ngiini oshoka evi ohali kala ashike lina omamanya nomidhi dhawo itadhi vulu okutaandela nawa.

Onale nani twali iilulu nani iitoye opo tayi ya ,monale aantu oya li ashike haya longitha iipululo tayi nanwa koongombe oshowo koondongi okupulula omapya gawo ihe mongashingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku opo ya pulule.

Iimeno ohayi kala ya kunwa yili momukweyo, yo oya kunwa ya pitithathana po nawa omahala, oshoka ngele oya kunwa yili mumwe, omidhi dhawo otadhi ikwata, etayi kala kaayina kutya otayi koko ngiini.

Uunona owo oshigwana shokomongula . Uunona owa simana noonkondo momagumbo oshoka owo hawu vulu okutumwa kaakuluntu uuna itaya vulu oku enda yaye kehala lyontumba oshowo oku kateka nande omeya.

Monale okwali ashike haya longitha iishongo oku kwata oohi. Mongashingeyi aantu oyeya po nomikalo dha yooloka okukwata oohi ngaashi okulongitha oonete oshowo omandini mono mwa tulwa iimbombo, ohi oha yiyi mo ando yi kale iimbombo opuwo oya kwatwa nga.

Uuna omuntu ewete kutya okwamana osikola okwiilonga ihe inamona iilonga natango, ota vulu okutota po oshikunino she, nande okwa tameke okakunino okashona oshoka omukulu gonale okwa tile, ohayi yala nokahozi kamwe.

Omuntu opo wu tokole wu ninge omunangeshefa owuna oku kala lela omwiidhidhimiki ngoye oho longo nuudhiginini. Onkene aanafalama yoohi oya pumbwa lela oku longa nuudhiginini noku sila oohi dhawo oshimpwiyu opo dhi vule dhi kale dhili muundjolowele.

Uuna wa adha omvula ya loka nawa, momuthitu oshowo mokuti ohamu kala mwa ziza nawa oshoka iimeno oya hapa nawa. Iinamwenyo ohayi kala yo opala lela komalutu ashike ngele omvula inayi loka nawa, iinamwenyo ohayi tameke tayi si po kondjala.

Uuyuni mongashingeyi owuuka kuuwinayi oshoka aantu oya hala okudhipagapo oonkulunkedhi dhawo. Monale aantu oyali haya longitha oontungwa mono haya ndjikile omahqngu ngele taye ga fala kolupale, ihe mongashingeyi ohaya longitha ombaali ndhono dha longwa miitenda.

Aakwiilongo mbono haye ya moshilongo shetu okutala oondundu oha ya yimo ye na uundini wawo womeya oshoka oha shi vulika ya kalemo ethimbo mo iha mu adhika omeya omwakukuta ashike.

Monale aantu okwa li owala haya tungu unene oondunda ndhono dha ningwa noomwiidhi etaye dhi tungu mooha, okwa li haye dhi tungu nee noondhopi ndhono dha longwa momaloya. Ashike mongaashingeyi, ngaashi aantu mbyono ye na uundama woohi ohay longitha oosamende oku tunga uundama mboka oshoka ngele owa tungwa noondhopi dheloya, otawu nyanyuka po komeya.

Omunafaalama gwontumba ngele ita vulu okulanda iitenda hono ta mangele oonailona dhe, ota vulu okulongitha iiti, mbyono e yi honga nawa ndele ta mangele ko oonailona dhe, oshoka iiti ihayi landwa.

Omamanya ngono haga adhika moondundu oha ga vulu okugongelwapo opo ga falwe komahala gamwe ngaashi olutenda hono haku ende eshina lyokolutenda kooha oha ku adhika kwa gongelwa omamanya ngano haga kuthwa koondundu.

MoNamibia omuna omahala ogendji ga yooloka ngoka geedhilila iinamwenyo yopaushitwe mbyoka hayi ithana aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka.

Iitenda mbyono hayi ningwa omatemo gomambakumbaku oya fikilwa owala kaantu mbono yaya koosikola dhuungomba yiilonga okufikila nokuninga nawa iitenda yivule okulongithwa.

Opena uupuka wumwe mbono hawu vulu okulya iimeno ngaashi iiyimati ,onkene aanafaalama oha ya gamene iiyimati yawo kayi like kuupuka mboka oshoka ngele omuntu okwa ka lilako okapuka haka koshiyimati she oshanika oshiponga.

Monalenale manga iipangelo kaaya li po noyali yili kokule naantu, opwa li pe na ookuku yamwe mbono yali ye na uunongo noyeshi iihemba mbyono hayi longithwa oku panga aantu uuna nande oya lika komayoka nenge ye na oshivu shontumba ohaya yi nee mombuga nenge moondundu yaka konge iigwanga mbyoka.

Mombuga ohamu kala muna omutenya omunene shinene. Onkene aantu una taya ka talelapo mombuga ohaya kala ya kala ya gwaya omagadhi goku igamena komutenya opo kaaya pye. Oshoka omutenya ogwa nika oshiponga. Nohagu vulu oku etela aantu okankela yokoshipa.

Iihwa yimwe ngaashi omusati ohadhi vulu oku koka etadhi ningi ominene. Aantu yamwe oha yedhi tete etaya hongomo iinima ya yoolokathana ngaashi omihi noshowo oshini. Olute lwomusati omo hamu kuthwa omihi.

Aanafaalama mbono haya munu oohi, uuna ya mona kutya oohi dhawo odha koka ohaya kala ya nyanyukwa noonkondo, oshoka oohi ota vulu oku dhi kwata mo a ka landithe nenge a ka lye naanegumbo yawo.

Momeya moka hamu kala muna oohi inamu pumbwa oku kala tamu yiwa noku kala tamu kwatwakwatwa noonyala, oshoka aantu ohaya kala yakwata iinima yina omawuzigo notaya vulu oku falela uusigo mbuka momeya, wuka kwate nenge wuka tule oohi moshiponga.

Opena iikwamboga yimwe ihayi ningi oongala opo yi ninge oontanga. Ihe aantu mbonno yena uunongononi ohaya ndulukapo oontanga taya longitha oshitopolwa shoshikwamboga shoka ngaashi uunawamundesha noshowo omboga yuushimba.

Kape na naanaa egumbo lyOmuwambo to adha kaali na oshinyanga. Ohamu kala mu na iinyanga iyali oshinyanga shamutyakemo noshinyanga mpono hapu vulu okutokelwa aanona unene tuu yaamati.

Opuna aantu mboka ya tunga po omahala gawo gomainyanyudho. Omahala ngano ohapu yi nee aantu, uuna yaya molweendo yaka talela po pehala lyontumba nohapu kala omasiga goku yothela onyama, opo uuna ya hala okulya nenge oku yotha oonyama dhawo oya manguluka oku shi ninga, opo yalye, yo yi uuvithe nawa.

Aantu mbono yena iikuku yoondjuhwa oyapumbwa okukala taya tala noku konakona ngele oondjuhwa dhawo odhili nga muundjolowele oshoka ngele oondjuhwa odha kwatwa komikithi ihe inadhi monikilapo otadhi konenwa komikithi sigo dhasi.

Aanafalama oya pumbwa okukala halundulula iinima yawo mbyoka haya kunu ngele pokuma okwa kuninepo omahangu omvula ndjino, omvula tayiya okwa pumbwa oku kunapo omakunde, opo ngele uuhoho womahangu owa pwapo nena opena okukala puna uhoho womakunde.

Efuta lya Namibia ewanawa noonkondo nohali nana aatalelipo oyendji okuza kiilongo niilongo. Iilongo ngaashi Angola kayinasha efuta , onkene Namibia okwa yambekwa noonkondo.

Opuna aantu yamwe mboka yena omahangano gawo, mbono haya pewa ootendela kepangelo, ongele odhoku fula iilambo yontumba tayi fulwa, nenge okuninga oopate. Ohaya kala nee yena iiyenditho ngaashi ookalyamalyenge, mbono haya longithwa okuninga oopate.

Pokuma ngele opuna omwiidhi ogundji unene ohapu vulu oku kala puna iinima mbyoka ya nika oshiponga ngaashi omayoka noondje, ashike ngele omwiidhi nguka ogwa tetwa po, nena ota pu kala pwa yela nawa, po opuna egameno.

Uuna omuntu wahala oku kuna iimeno yoye owa pumbwa okuthikitha nawa pamwe evi, opo kali kale lyina mpano olyina esilu mpano olya tuntumana.

Oodhelela ndhono hadhi zalwa kaakulukadhi pomalufuko nenge poohango ohadhi tulwa moshidhe sho osho hashi dhi ningi oontiligane dhi kale tadhi monika nawa.

Etango inalisimana owala uunene kiimeno ihe olya simana wo kaantu oshoka metango ohamu zi ovitamine ndjono hakutiwa ovitamine D.

Omambakumbaku kagena omatemo ga faathana. Opena Omambakumbaku ngono gokùtatula oluma ogena omatemo ga yooloka kwaangono gokupulula mepya momwene.

MoNamibia kiitopolwa yimwe ngashi oKavango ohaku adhika iinamwenyo mbyono yomomeya haku tiwa oongandu, nodhili dha nika oshiponga unene oshoka ohadhi vulu okulya aantu noshowo iinamwenyo.

Iimeno ohayi longitha oonte dhetango opo yininge iikulya yawo onkene aanafalama oya pumbwa okukala ya koneka kutya iimeno yawo nayi mone oonte dhetango dhagwana nawa opo yivule okuninga iiyimati yawo.